Nisake zindundi zikuze cane ziri mwiyororero rinini gose ryazo, bibonekako zigeze kuribwa canke kugurishwa mumasoko atandukanye.

N'uruzitiro bataraheza kwubaka hagati harimwo umurima munini cane uteyemwo imyumbati, ibijumbu, ibiharage hamwe n'ibigori, bariko barashaka kugirango bubakemwo inzu.

Ni inkoko nyinshi zitungiwe ahantu hanini cane gose, zorowe mu buhinga bwa kijambere bumaze gutera imbere, ziriko ziragaburirwa ivyokurya vyazo kugira ngo zibandanye zikura canke zibandanye zita amagi menshi cane.

Ni amazi ava hejuru ku musozi agakorokera hasi kenshi angenzi zira yakunda canke abantu baba ba muri ico gihugu nyene, kuko abashubushe ahandi bavuga yuko avura ingwara zitandukanye zo kumubiri.

Imvubu ziri mu mazi zirikumwe n'utwana twazo ziriko ziroga zisukako amazi iruhande hateye ivyatsi vyishi ku nkengera y'amazi n'utunyoni turiko turaza kurisha utundi tunwa amazi.

Ni inkokokazi hamye n'isake z'indundi zikuze cane zisa neza, ziri imbere y'ivyatsi vyumye vyinshi cane birunze ahantu zikaba ziriko ziratoragura ivyo zirya.

N'inka nyinshi cane ziri mu ruhongore rwazo, zifise amahembe araba imbere asa nayagororotse cane, biboneka nkaho zona ari inyambo canke ubundi bwoko bw'inka z'ikirundi.

Umugore ariko aragosora ibigori , yicaye imbere y'iraro ririmwo inka, ifise amabara yera nay'irabura kumutwe, iriko irarisha ivyatsi mw'iraro ryayo .

Urugo rwubakishije amatafari ahiye hamwe hasize irangi ryera ahandi harinzu y'umuryango atakintu kirimwo kuruhande ni kwibarabara imbere hari kanivo amazi y'imvura ashobora gucamwo.

N’ikirere kirimwo ibicu gisa neza hejuru. Munsi hari ibintu bitandukanye amabarabara ; ibiti ; amazu y'ubwoko butandukanye, ayatageretsweko hari nayandi ageretsweko. Nahantu hasa neza cane.

N'ikiyaga Tanganyika kinini cane cagutse hagati hari umusenyi uteyeko utwatsi dukeya n'abagabo bahahagaze hirya yaho hari imisozi mininiminini kandi miremire.

Kwahira Inka zatashe mu ruhongore gwazo zikarishirizayo ivyatsi baba bazizaniye akenshi babikora mu masaha yo kumugoroba mu masacenda canke samunani mugihe zatashe kuruhuka.

Ni umugore ariko aratembera mw'ibarabara yikoreye igitunga kirimwo imicungwe myinshi n'imbugita hagati biboneka ko ariko arayicuruza akaba yambaye n'agashakoshi ku mugongo karimwo amafaranga.

Inyoni zo mu mazi canke utundi dukoko tuguruka dusigaye twibera ku mazi. Kenshi usanga dutunzwe n'ibikoko biba mu mazi bito bito : imisiba, ibikere, n'utundi dukoko twinshi dutandukanye.

Imisoma; irengarenga, zirararibwa mu biharage canke bakazikora isosi, ukazisanga no muzindi mfungugwa zitandukanye batetsemwo, ukazirisha umuceri; ibijumbu; ibitoke.

N'umuntu ari muka botike kiwe acuruza imiti y'ubwoko bwishi itandukanye yo gupompa imirima yo gupompa ibiti vy'ivyamwa canke amashurwe baba bateye mu rugo rw'umuntu.

N'inka nyinshi zaturutse, ziriko zirarisha ivyatsi, biri kumwe n’umwungere wazo ariko araziragira, biboneka yuko zaturutse amasaha yo kumugoroba.

N’umugabo yunamye ariko aracuruza ibitunguru vyinshi yasutse hasi vyera, harimwo ivyumye n’ibitaruma , ibindi yasutse mutubase dutandukanye kugira ngo abicuruze.

Indagara nyinshi cane barovye zikiri mbisi baca bazanikira k'urusenge kugira ngo zume, haruhande yazo hari abarovyi bahagazeho n'ubwato bwinshi cane buri mu mazi.

Umwungu n'igiterwa gikundwa cane kanatsinda iyo umuntu agiteye kirimbuka gose kandi kiragwira, imbuto zazo nizo bagaruka bagasubira gutera babanza kuzanikira munyuma zumye bakazishira mu murima zirya bitwa inzuzi.

Umurima umwe urashobora kuwuteramwo Ibigori, imyumbati, ibijumbu n’ibindi vyose bitandukanye, kandi bikabana bigakura. Ariko nuko biterera rimwe ariko vyose kimwe kimwe cose kirazana umwimbu waco.

Iyo umuntu yarimye, araturira ivyatsi aba yakuyemwo, munyuma akarindira imvura ikagwa akavyura, hama akabona gushiramwo imbuto ziwe, zaba iz'ibigori, zaba iz'ibiharage, zaba iz'ibijumbu, akarindira rero ko imvura igwa bikera.

N'imisozi miremire cane irikunkwengera y'ikiyaga iteyeko ibiti mvyinshi cane rimeze nki shamba, hakurya yaho hari igifungu cinshi cane. Bonekaho hari imbeho nyinshi.

Iki ni ikiyaga kunkengera yaco hari ubwato buhari busize amarangi atandukanye iry'ubururu iritukura aho iruhande yaco kandi hari n'utuzu tw'ibyatsi abantu baryamyemwo.

Uwu numurima w'umuceri munini cane gose, harimwo uwumaze kwera, harimwo uwutarera, harimwo uwugisa nicyatsi kibisi, harinuwundi usa numuhondo.

Iyi n'inka iri kumwe n'umwungere wayo ariko arayikama amata kuruhande hari n'iyindi nka iriko ironsa akana kayo hakaba hari n'abantu bahagaze kumpande yazo

Iyi n’imvubu iri mu mazi iriko iroga ifise amabara atandukanye, ku maso no ku matwi hasa n’ivu ahandi harirabura.

Izi ni mandarine bateretse bariko baracuruza harimwo izumuhondo hari nizisa nicatsi kibisi biboneka yuko ari kwisoko abantu bariko baracuruza bateretse kugira bagure

Izi ni ingeregere nyinshi cane ziri hagati mw'ishamba zifise amabara atandukanye munda ibara ryera ku mugongo ibara ryivu ku matwi ku maso ku mutwe no ku munwa hari ibara ry'irabura n'iryera.

Iyi n'imisozi hagati harimwo ahantu hafise ibara ryera umengo n'igipfungu hejuru hari ibicu bimwe birirabura ibindi birera imbere yaho gato harimwo ibiti bisa n'icatsi nahandi umengo hari ibarabara.

Nu murima w amashu usa neza uteye igomwe bamwe bariko barawuvomera abandi babagara bakuraho utwatsi turi kuruhande abandi bawusasira bisa neza cane birateye igomwe

Ibi ni ibibuguru vy'ingurube bitarakura. kimwe kirirabura gifise amabara yera ku munwa ikindi kirera hose gifise utubara dukeya twirabura ku mubiri, ku mugongo no ku maguru.

Aha ni kw'ibarabara hari abagore benshi cane bariko baracuruza ibintu bitandukanye harimwo indimu harimwo ibitunguru harimwo itomati harimwo ikaroti harimwo inanasi harimwo ibiraya harimwo ibintu vyinshi bitandukanye bariko baracuruza .

Imbata ni igikoko gitungwa nk’ ibindi bikoko nk’inkoko, inka ,intama, impene, kiraribwa inyama, baragitwara mw’isoko kikagurishwa. Kanatsinda harabo gihereza n’amase, amase yaco bakayishira nko mu bitoke, mu bijumbu Aho warimye usanga umwimbu waho usa neza.

N' imvubu zibiri zininiya ziri mumazi, ariko kandi ziri kurisha ivyatsi. Hari imvubu rero zigenda kurisha kunkengera y' amazi aho zibona ivyatsi bisa neza bitotahaye, hari n' izindi zigenda kwonona imirima y'abandi kumusozi haruguru yamazi kunkengero.

Har'abantu benshi usanga bakunda kwibera mu misozi, cane cane ahantu har'ibiti bitandukanye, ugasanga bikundira akayaga kaho, bikundira ukuntu hameze. Imisozi rero ni mwiza cane biri mu bidukikije, abantu benshi barabikunda kuja kwibera ahantu hameze gutyo.

N’umuntu, ariko ashira ifumbire canke ivyo twita kubonamwavuwe ikizungo ku giterwa c'igiharage , kugira ngo kwizecere neza kizaneko ibiharage vyinshi bishobore kuribwa canke kije kugurishwa mu masoko atandukanye.

Ubwatsi batemye ari bwinshi cane bakabushira ahantu bukamara igihe kinini cane bukuma canke imvura ikabunyagira. Kenshi na kenshi buvamwo ifumbire nziza canke umwavu w'ikizungu.

Ivyo twita umwavu canke ifumbire kenshi tubikoresha mu bintu vyinshi bitandukanye ibiharage, ibijumbu, ibitoke, ibiraya no mubiterwa vy’ivyamwa turabikoresha kugira bizane umwimbu mwiza cane.

Umwavu w'ikizungu canke ifumbire y'ikizungu, bayisuka mu murima mu gihe bikiri bito bito kugira bibashe gukura bizane umwungu mwinshi urwiriye cane, mwiza cane kuruta uko vyahora biboneka.

Gupompa udukoko tumwe tumwe turya ibitegwa vyacu, rimwe na rimwe ni vyiza ariko abandi baravuga ko ari bibi, vyonona amagara y'abantu kubera ko uyo muti usanga ukaze cane iyo ubaye mwinshi ku bitegwa usanga vyonona amagara yacu. Rero rimwe na rimwe ni vyiza ahandi si vyiza.

N'umuntu afise akantu karimwo umuti, ahejeje kuwupima, nuwo gupomesha imirima kugira ngo yice udukoko tumwe tumwe tuza kurya imirima tukayonona.

Uyumugabo yambaye impuzu zisa n'umuhondo yambaye ikintu gitukura k'umugongo kirimwo umuti wo gupompa imirima uyo ajejwe gupompa imirima akica udukoko twose tuba turi mumurima turiko turonona imirima.

Aya ni amafi bahejeje kuroba mu kiyaga akiri mashasha. Amafi y'ubwoko bwinshi atandukanye harimwo indagara zitozito, harimwo amafi manini manini, harimwo amafi mato mato.

Umugambi wo korora amafi kino gihe ni mwiza cane kuko uronderwa na beshi ugakorwa n'abantu batandukanye iyo amafi akuze barayaroba mu rusenga nka kurya kw'ayandi yo mu kiyaga yose asanzwe abayo.

Aya n'amafi atanu akiri mashasha biboneka ko bavuye kuyaroba bayashize mukabase gatoya ariko bagiye kuyateka ,Amafi ara kundwa cane ,Abantu beshi barakunda amafi.

Iyi ni Isahani iriko Ifi bateguye, izo fi ziriko ibirungo vyinshi zisa neza, Kuruhande bashizeho n'indimu yo kuzirisha basigako.

Hari imfungurwa zimwe zimwe usanga zikunzwe cane, nk'indagara, amafi, inyama. Ivyo bintu birakundwa cane. Indagara rero, ziraryoha iyo wazitetse mw'isosi, ziraryoha iyo wazitetse mu mboga, ziraryoha iyo wazitetse mu sombe. Ziraryoha iyo wazihekenye zonyene, kanatsinda ni na nziza ku magara yacu. Indagara rero, ni nziza cane ziraryoshe.

Kurima bitunze imiryango myinshi cane, kuko iyo warimye ukimbura neza bimwe murabifungura n'umuryango wawe ibindi ukabishobora kw'isoko ukagurisha, maze ukabona amafaranga menshi cane yotungwa umuryango wawe.

Nahantu hateye imikaratusi myinshi cane, kuruhande hari inzira abantu barenganamwo, epfo yaho har'umurima atakintu nakimwe uteyemwo, urimwo ivyatsi gusa.

Kugira umurima w'amavoka canke gutera amavoka mu rugu rwawe ni ingira akamaro, kuko birashobora kugutungisha n'umuryango wawe mugihe wayateye kenshi iyo akuze urayavundika amaze kwera agasha mu nyuma ukayajana kuyagurisha mu masoko canke ahandi hantu abantu bashobora kuyafungura.

N’umurima uteguwe neza barimyemwo urimwo ibitoki vyinshi cane bimaze kwera bamwe barabisoromye barindiriye gusubira guteramwo izindi mbuto canke ibindi biterwa kugira ngo babone umwimbu wabo.

N'urugo ruzitiye ruriko amashugwe menshi meza, yera. Indani mururwo rugo habonekamwo ibitoke, inyuma naho hari umurima w'ibigori baciye wumye.

Ibitoki bishigikiwe n'ibiti bibiri vy'urwego biri munsi yinzu ifise amabati asize irangi ritukura, Munsi yaho hari ikinogo kinini.

Iki ni igiti bateye, gifise amabara atandukanye harimwo ayatukura, harimwo ayasa nicatsi kibisi, kuruhande hariho ibindi vyatsi biteyeho bikikuje ico giti nyene.

Ni umurima w'ikaroti mwiza usa neza munini cane, uboneka ko imvura igwa kenshi gashoboka, kuruhande hari ibiti vyiza biteye biboneka nkuko umengo n'ibiti vy'ivyamwa.

Numurima wibitoke mwiza utotahaye usa neza cane, ariko bibonekako yuko imvura idaherutse kurwa hasa naho umengo harumye ukuntu, ntavyatsi bihari barahabagariye hasa neza harimwo ibiharage kuruhande bateye .

Izi ni intama ziriko zirarisha musi y’inzu zifise amabara atandukanye harimwo izifise ibara ryera, harimwo izifise ibara ryivu kuruhande hateye ibitoki vyiza vyishi hari n’amazu asanzwe ahari.

Uyu numurima w'ibigori biboneka yuko umaze kwera ikigori kimwe kimwe kiriko ibigori bibiri bibiri harageze yuko usoromwa nibigori bisa neza cane bimaze gukura.

Uyu n’umurima w’ibigori munini mwiza cane, ugeze gusoromwa bamwe bariko barasoroma abandi barawuhagarijiye nibigori vyeze vyiza cane bisa neza biteye igomwe.

Imbuto z'itomati nibindi biterwa bitandukanye, barazishiramwo ifumbire zikiri zitoya bakazitera mudushashe, zimaze gukura zikegera imbere, bagatwara mumirima bakazisasira zikabona kuzana umwimbu mwiza.

Ni umukenyezi ahagaze hagati mu ndimo, yambaye ikanzu irimwo amabara y'icatsi yirabura n'igitambara ku mutwe gisa n'umuhondo, ariko arondera ibimaze gukura ngo aje kubiteka.

Umwumbati ni igitegwa gikundwa cane nabantu hari abakirya conyene ; hari abagiteka mumazi ; hari abakivanga nibiharage hari nabandi babishora kumasoko atandukanye bikagurishwa .

N'ikigori ceze kiri mu murima hagati, kitarasoromwa, gifise intete zikiye, ariko kandi bashishuye amashishwa yaco bakagitonora bakakigumiza ku kigori caco kirangaye.

Amavoka ni icamwa ciza kandi gikundwa n' abantu benshi, cane cane mu ntara ya Gitega canke ya Mwaro, abantu baho bararya amavoka ku bwinshi kandi baranayatera, bakanayacuruza mu masoko atandukanye.

Nabantu bafise utumashine bariko baratera umuceri muburyo bwa kijambere, hari nabandi bari kuruhande bariko barabafasha ibindi bikorwa. hari nabandi bariko bararorera uko babikora .

Umukenyezi yambaye igitamara ku mutwe n'ivyambarwa vyo mu murima n'ibikoresho vyo mu murima isuka yambaye ishapure akaba avuye mu murima kurima n'amaboko yiwe aboneka nkaho avuye gukora ibikorwa vyo mu murima.

Ibigega binini cane basukamwo amata bakamye m'ugitondo baka vyuriza amakinga canke amamoto bakabitwara m'umihana itandukanye bagiye gucuruzamwo amata.

Icamwa twita umwembe canke imyembe , kirakundwa cane kiraryoshe , abana barakirya abakuze barakirya , kanatsinda kiragurwa cane mumasoko kandi kiranashogwa cane .

N'umugore ahagaze hagati n'ahagati mu murima w'ibigori vyinshi cane bimwe ariko arabibagararira ibindi abituturira araba ko hari ibimaze kujamwo.

Indimu zisa n'urwatsi rubisi, zeze neza, zimaze kugira amazi menshi umutobe wazo ushobora gukanyira mukantu, canke ukawushira mu kindi kintu ukawunywa.

Abashingantahe bajanye n'abakenyezi mu murima munini cane umaze kwera bariko barasoroma ivyimburwa vyayo bimaze kwera babishira mubitunga vyabo akaba ari itomate.

Ni ibigore vyinshi cane bimbuye babishira ahantu mpameze nko mu nzu babimanika hejuru babikura ko ibishishwa vyavyo kugira ngo izuba canke akayaga kabicayeko bimaze kwuma babikoremwo nk'ifu canke bashobore kubitekana n'ibindi bifungurwa.

Ingurube n'igintungwa cinjiza amafaranga menshi, iyo wacoroye ukacubakira neza ukakigaburira kigahaga. Urakigurisha amafaranga atari make kandi kikagutunga wewe n'umuryango wawe.

Nu murima w'ibitunguru basanzwe bita ngo nivya mateke canke bimerera indani mu kuzimu vyongeye birakundwa n'abantu barabiteka bakabirya kandi bavuga ko ari na vyiza ku magara y'abantu ko bivura ingwara nyishi zitandukanye.

N'igiti kiriko imyembe myinshi cane yeze neza yahiriye ku giti, imaze kugira ibara ritukura, biboneka ko igeze kuribwa canke gusoromwa ngo ijanwe mu masoko.

N'umurima w'ibiraya umaze kwera neza hejuru bifise amababi asa n'icatsi kibisi munsi bifise imizi n'ibiraya bimaze kwera neza bibonekako hagezeko bisoromwa.

Umurima wicayi bariko barasoromwamo icayi kimaze kwera kugira ngo baje kugihungura canke kugicuruza, kuruhande harakana kariko kararorera uko babisoroma kariko karatwenga.

N'umugabo ahagaze hagati mu murima munini cane ariko asigura ivyerekeye uburimyi n'ubworozi inyuma yiwe hari akazu gatoyi kagenewe gushiramwo ivyo bamaze kwimbura.

Ni intore zikadaguye udupandepande dutoya uruhande hari izindi zidakase zigiye guterwa biboneka ko zari zeze zisa neza cane.

Icayi ni igiterwa barima kandi abantu bakunda cane gose ndetse kiranashorwa no mu bihugu vyinshi bitandukanye nkivy'i Burayi canke nka hano nyene muri Afrika iwacu.

N'umurima munini cane w'ibigori umaze kwera hakurya yaho hari imisozi miremire gose iriko igifungu cinshi cane hatabonekamwo ikintu na kimwe biboneka nkaho hari imbeho nyinshi umengo imvura igomba kugwa.

Ni amavoka menshi amaze kwera basoromye kugiti bayarunda hasi amwe bariko bayashira mu magunira bibonekako bagiye kuyacuruza canke kuyavumbika ngo ashe neza.

Amabungo ni icamwa gikundwa cane n'abana canke abantu bakuze. Barakirya nka kurya barya umuhwi, itunda n'ibindi vyamwa vyinshi bitandukanye. Gifise n'akamaro kanini mu buzima bwacu.

Imyumbatsi iyo yeze ivamwo ibintu vyinshi cane abantu bashobora gufungura harabagira ikirobeke harabayanikira bakagira imwumbatsi hari n'abandi bayikoramwo imyumbatsi imibisi yo gufungura.

Inkoko turazikunda cane, Inkoko ni nziza, Inkoko ziduha amagi , Inkoko zizana umwavu, Umwavu urawushira mubiterwa, Ibiterwa bikagira umwimbu mwiza, Inkoko ziragurishwa mumasoko, inkoko n'inziza cane

Kuja kurima muri benshi, kera bavyita ngo ni ikibiri ku bakunze kubikora usanga babikorana umwete banezerewe ntabunebwe bitera baba bariko barakora igikogwa bakunda biraryoha cane rero iyo bafadikanije ari benshi bari gukora ico gikogwa.

Kurima ni vyiza cane bifise akamaro kanini cane ku buzima bwacu kurima ibigori, ibijumbu, imyumbati, ibiharage ni vyiza cane iyo twarimye turabishora turabitwara mu masoko abantu bakabigura biradutunga kanatsinda uburimyi kw'isi yose butunze abantu benshi butunze ibihugu vyinshi.

Aha har'imyumbati myiza yeze miremire migufiya iboneka ko iryoshe cane,n,imyumbati ifise amabara yose kandi ngira iroroshe .

Ibi nibihagare vyeze bikiri bitoto basutse mukantu. Bifise amabara atandukanye; ibitukura, ivyirabura, ivyera, ibisa numuhondo, bisa neza cane.

Kurima Itomati nivyiza cane bisaba umwete ,bisaba kuzitwararika , kuzipompa kugirango udukoko ntiziturye. iyo zimaze gusha rero barazimbura zikaribwa zigashorwa mu masoko atandukanye itomati usanga zifise urudandazwa rwiza cane.

Gukora umwuga wo gucuruza canke kudandaza. Hari abacuruza ibitandukanye, hari abacuruza ivyamwa, hari abacuruza imboga, hari abacuruza umuceri, ibiharage. Gucuruza rero biratunze abantu benshi, bitunze imiryango myinshi cane.

Hano hari imyungu itandukanye, hari iyisa numuhondo ; hari iyisa nicatsi ; hari amabara menshi atandukanye biboneka ko ari imyungu myiza isa neza yeze yo kuribwa.

N'utwagazi tubiri tw'intama turi mw'ishamba turiko turarisha ivyatsi nta nyina watwo turi kumwe eka ntanumwungere ari iruhande yatwo

Ibi nibijumbu vyasoromwe bisa neza cane abantu bakunda kurya mubuzima busanzwe bikaba bifise amabara atandukanye bimwe bifise ibara ry'umuhondo ibindi bifise ibara ritukura.

Imandarine ni icamwa kiryoshe cane kw'isi yose gifise akanovera mukanwa iyo ukiriye, abakuze abana bose baragikunda kiracuruzwa kikunguka kirategwa mu bihugu bitandukanye kikagurishwa ku mafaranga menshi cane.

Indimu iraryosha ivyokurya, indimu turayishira mubintu bitandukanye dufungura, indimu turayoga mumaso, turayogo kubihimba bimye bimye vyokumubiri wacu biba bigwaye ugasanga iravura ingwara zimye zimye zitanduakanye. Ninzinza cane rero irakundwa mbere uzoyisanga kumasoko atandukanye amye amye mugihugu cacu.

Har'abarindira ngo vyume cane kugira babitware ku masoko babicuze, har'abandi babijana mu mahinguriro atandukanye bakabikoramwo amafu y'ibigori, hari ababikoramwo intete, n'ibindi vyinshi bitandukanye.

Uyu numugore ari mumurima wibigori, afise akamwemwe kenshi anezerewe cane, ariko araraba ko ibigori bimaze kwera, harimo ibigori bimaze guheka, biboneka ko ntakindi kintu bateyemwo atari ibigori gusa.

Uyu numurima w'itomati zitarakura haracariko amashurwe ariko biraboneka ko bazipompye zisa neza atadukoko turiko, kandi imvura igwa neza ,itomati zizojako zisa neza .

Uyu n'umugabo yambaye neza afise isuka kurutugu afise akamwemwe kenshi ariko aratwenga ari hagati mu murima w'ibiharage biboneka yuko umurima wiwe uriko uramera usa neza arawunezererewe cane gose haruguru yiwe hari inzu n'ibindi bintu bikikije umurima wiwe.

Imisozi minini minini iteyemwo ibiti vyinshi cane uzosanga abantu benshi bayitinya kuberayuko bama bikeka ko habamwo ibikoko vyinshi biryana canke vyicana bagatinya kuja kuhatemberera.

Iki ni igiti c'umusederi kimaze gukura kiri musi y'inzu gifise amabati atukura kuruhande haboneka n'izuba rimaze guseruka musi yiyonzu harimwo ivyatsi bimaze gukura gatoya.

Nagace gatoya k'amasaka bakuye mu murima, kamaze kuma neza barakazana bagashira ku meza isukuye kandi isa neza cane.

Ibigori vyumye kenshi tubikuramwo intete tukabisyesha, tugakuramwo ifu y'ubugori, ahandi naho tukabitekana n'ibiharage bikitwa intete.

Ubushaza bwumye akeshi na keshi mu kubutunganya babugumiza mu murima bukabanza bukumira mumashishwa nka kurya kw'ibiharage bakabugumizayo izuba rikabucako cane mu nyuma baka bwanikira bukaguma ku zuba hakavamwo ubushaza bwumye .

Umurima w'ibigori munini cane mwiza, umaze kujako ibigori bitari bike. Hepfo yaho hari amazi atemba biboneka ko ari uruzi, haruguru hari inzira abantu bacamwo.

Igiterwa c'igihoke ceze neza kimaze kwuma, tukaba tuzi ko basanzwe bagikoramwo amavuta yo kwisiga, aho kurya, kandi asanzwe avura n'ingwara zitandukanye kumubiri. Rero abantu bagura amavuta y'ico gihoke kenshi abafitiye akamaro.

N'ibiharage bitoto bivuye mumurima gusoromwa babijanye ahantu ari vyishi cane kugira babisuke kuzuba bizomare iminsi igihe kinini kugira vyume bashobore gutangura kubishora canke kubirya.

Ikizu kinini gisakajwe n'amabati no kuruhande kizibijwe nayo indani kigabuyemwo impande nyinshi biboneka nkaho aramararo y'inka ziraramwo canke boba bazitungiyemwo.

Imifuko irimwo intete z'ibigori, iz'ibiharage, iz'umuceri, n'ibindi bitandukanye. Akaba ari umwimbu bimbuye mu vyo barimye mu kwezi kwa cumi na kabiri.

Umurima munini cane w'ivyema bariko barasoroma, bimwe baterura bashira mumifuko, ibindi bariko baraboha n'imigozi kugira ngo babitware mu rugo bavyanikire vyumuke .

Kurima ibiyoba ni vyiza cane umurima w'ibiyoba iyo wawukurikiranye neza ugapompa udukoko tumwe tumwe dushobora kurya umurima wawe kugira ngo wononekare ukawukurikirana bihagije uraronka umwimbu mwiza kandi ugashora ibintu bikwiye.

Ibiyoba bibisi, hari abakunda kurya ibiyoba bibisi hari ababikuramwo ifu yo gutekesha mu mboga zitandukanya nk'imisoma isombe irengarenga n'ibindi vyinshi ibiyoba rero bifise akamaro kanini ku buzima bwacu ibiyoba biraryoha iyo ubiriye vyonyene canke iyo ubikaranze vyonyene.

Ibi nibigore batoneye bagumizako amashishwa baca barabisasira ubwatsi bwavyo babishira murutaro. Bifise amabara atandukanye, Harimo; ayatukura, harimo ayera, harimo ayirabura. Nimeshi cane.

Ibiharage bimbuye baca barabimanika kugira vyume babimanika ahantu hejuru, atamvura ihashika canke ngwizuba kugira bimere neza bimaze kwuma, bakaca baja kubishora canke bakabirya.

Umuceri ni igitegwa gikunzwe cane gose n'abakuze n'abana tugenda dusanga mubibanza bimwe bimwe vyubucuruzi nko mumasoko atandukanye. urakundwa cane rero uraribwa gose, mbere imiryango imwe imwe myinshi cane ushobora gutembereramwo ugasanga batetse umuceri.

Ibiyoba bikaranze : Ibiyoba bikaranze birakundwa cane , abantu benshi barakunda Ibiyoba bikaranze. Harababishiramwo umunyu , harababishiramwo isukari , bikorwa kwinshi cane. Ariko usanga bidandarizwa mumasoko atandukanye , biba bigurwa cane kubera ko bifise akamaro kanini cane kubuzima bwacu .

N'inka nini ifise amahembe maremare, ivyibushe cane. Iriko irinjira mu mararo yayo. Umwungere wayo biboneka ko ariko arayugarira kugira ngo ntisohoke hanze.

Intama zi vuye mu ruhongore rwazo zigiye kurisha ivyatsi canke kota akazuba harimwo izimaze gukura cane nizitarakura zifise amabara atandukanye ayera nayasa n'ivu.

Inkoko nyinshi cane zikiri ntoyi zitarakura, zitungiwe ahantu hari ubuhinga bwa kijambere, bumaze gutera imbere, hari umuco mwinshi cane, harabona, hasa neza, harateye igomwe.

Nabagore benshi bakoraniye ahantu bicaye, harimwo umuntu wumugabo ahagaze ariko arabagirisha inama biboneka kwari ivyuburimyi nubworozi abandi nabo bariko bamutega amatwi.

N'imbwa nyinshi ziriko imigozi mwijosi harimwo izikuze harimwo izikiri ntoya izindi ziraryamye hasi hari abana bari kuruhande rwazo bazicunze .

Iyi ni inka y'inshuri itarakura cane ikaba ifise ibara ry'irabura ifise uduhembe dutoya ifise n'iparati kugutwi ry'umuhondo ikaba iri mw'iraro ryayo.

Aba n'Abantu bariko barakora urudandazwa rw'Impene, harimwo abariko baragura, harimwo abariko baragurisha bafise Umunezero udasanzwe bararyohewe kuruhande hariho Umuzungu yaje kubatemberera.

Utu ni uduswi tw'inkoko twinshi cane turi ahantu mw'iyororero ryatwo tukiri duto tutarakura biboneka yuko turindiriye ico dufungura .

Urudandazwa rw'amagi ni rwiza cane. Hari abo bitunze, hari abo bifashije mu miryango myinshi. Iyo ubikoze ubikunze, birakuzanira amafaranga menshi ugasanga utunze umuryango wawe ubayeho neza kubera urudandazwa rwawe rw'amagi.

Aba nabaganga bavura ibitungwa ,harimwo umwe rero ariko atera urushinge inka iboneka yuko isa n’iyirwaye abandi nabo baramufatiye amaguru abandi bari kuruhande bamurabira imiti.

Ubworozi ubworozi ni bwiza cane, kanatsinda kworora inka, kworora impene ndetse nibindi bitungwa vyose tuzi, inka iduha amata, iduha umwavu, iduha inyama, nivyiza kumagara yacu, iduha ibintu vyinshi, abantu benshi baratunzwe n'ubworozi baratunzwe no kurima.

Uyu mugore ateruye umwagazi w'impene, ari hagati y'inzu zibiri, imwe ntisakaye iyindi isakajwe n'ibiti n'ivyatsi vyumye, inyuma yiwe hari akantu umengo n'agakoni.

Iyi ninka ifise amabara yera nayirabura ntamahembe igira iri hanze yamararo iriko irarisha ivyatsi haruhande yaho hari ikigega camazi numwungere ayicungereye

Ni agako ko ko mw'ishambo akari mu bivu ahantu umpengo ni mumwobo yafise umunwa murimure umpengo noba imbeba canke efugu gafisa ibiganza nk'ivyo inkende no tuzaratureture cane.

Akanyoni gahagaze hejuru kugiti atamashami kigira gifise amabara atandukanye iry'umuhondo, nirindi ryuburu niryera, gafashe agakoko mukanwa kakagira numunwa muremure cane gose .

N'agakoko karekare kameze nk'inyoni kaguruka ariko gasanzwe kaja no mumazi, kameze nk'imbata kakoga gafise amabara abiri atadukanye iryera n'iryirabura, n'izosi rirerire cane gose.

N'igikere kinini kiri mw'ishamba gifise amabara atandukanye ku mugongo, ayera, ayirabura, ayasa n'ivu, ayasa n'umuhondo. Gifise n'inzara zirezire ku maguru.

Ni akanyoni gatoya gafise amabara menshi nkayo umusumbi, iritukura k'umutwe no kunda, iryera kunda no kwizosi, n'iryirabura kumababa no k'umurizo, kakaba gahagaze kugiti.

Akanyoni kari ku giti hejuru , gafise amabara meza cane hejuru ku mutwe gafise utuntu umengo n’umushatsi twirabura gose n’umunwa muremure cane.

N'ikintu kinini gose gifise umurizo muremure, kikagira umutwe munini wirabura kirimwo akabara kera, kikagira no mw'izosi hera, kikaba gihagaze hejuru ku giti.

Akanyoni kamabara atandukanye ayubururu Kumutwe no kumababa ayera ayasa numuhondo gafise umunwa muremure cane gose namaso yirabura kakaba gafise urudagara mukanwa.

Ni ikinyoni kirekire kiri ku giti, gifise amabara atandukanye, ku mutwe gisa n'umuhondo, kw'izosi no mu mababa kirera, k'umutumba no ku maguru kirirabura.

Aka ni agakoko ko mw'ishamba gafise amaguru maremare n'umunwa muremure igitangaje gafise umunwa w'irabura numutwe w'irabura be no kumurizo n'amaguru ahasigaye hose harera.

Iyi ni kasuku ifise amabara meza cane amabata menshi isa n'umuhondo ahandi isa n'ubururu ahandi isa n'icatsi ahandi irera ikaba ifise umunwa muremure cane kandi w'irabura.

Utu n'utunyoni dutatu dutoya turi mu cari catwo turasamye cane turi guhamagara, turikumwe na nyina watwo atuzaniye ivyokurya. Turahantu hinyegeje atari mu giti nahantu twubatse icari.

Iyi ni nkende, inkende isa neza ikiri ntoya, ifise amabara atandukanye harimwo iry'umuhondo, harimwo irisa n'ivu, iri mwishaba hagati, ifashe igiti.

Izi n'inkende zitatu ziri mugiti imwe yose ifise akana kayo iragateruye mu maboko zifise imirizo miremire cane gose zifise n'amabara yera n'ayirabura mumaso no kubindi bihimba.